Soyayyen fanke da kuma yacca akeyin shiwannan fanke ɗin. wato fanke wani abinci ne mai daɗi wanda akeyinsa da garin fulawa da sauran kayan haɗi, misalin irrin wannan kayan haɗi sune irin wannan Kamar wannan. wato farko zaka nemi duk yace yakamata n kafuna kofuna biyu ko kofi huɗu na garin fulawa ka saka. Inka sami kofi kanaso kayi ɗan kaɗan so inka sami kofi huɗu na garin fulawa da kofi ɗaya na siga ka saka sai rai rabi rabin kofi ko rabin cokali na foda, kennan anaso ittama a saka sai a nemo rabin cokali a saka a nemo mangirki shima a ɗan saka mishi kaɗan, sai’asa kwai guda ɗaya ya wadatar madara ma a saka a cikin wannan haɗin. za’a nema kwano kenan duk saka wannan kayan haɗin su garin fulawa, za’a fara saka garin fulawanmu kadan sai a yaryaɗa akai sai a cakuɗa a cakuɗa sai juya a juya sosai bayan anjuya sai a ƙarasa garin fulawan a yaryaɗa mishi ajuya sosai a samai magyaɗa sai wannan haɗi yaɗan tashi nawasu mintuna. Idan mai yawane wannan za’a nemi murfinshi a rufeshi zaifi tashi. Sai a nemi kaskon suya asa mangirki maiɗan yawa a ciki asashi yayi zafi, bayan yayi zafi sai a saka wannan abu anayinshi Kaman yacce ake kosai haka kenan zaka ɗiboshi kana ɗibowa kana sakawa a cikin wannan kasko da maiyai zafi. Yakan sakawa ya soyu ya soyu kalan zinari ko kuma yacanja launi haka, yayi Kaman zinari yake nunawa a cikin wannan hoto sai a cireshi acikin mai a nemi wurin tsanewa a saka wannan fanken inya tsane kenan ya gama ya dawo fanke cikakken fanke so saika nemi wajen ajiya mai kyau mai tsafta saika sakashi a ciki. hanyar yin fanke

kaman bota bota shine ɗanɗanon wannan kayan marmarin. Ana cinta ne a ɗanyenta, za a iyya cinta a cikin abinci, a cikin salat ma ana cinta. Tanada matuƙar daɗi wurinci amma ga wanda ya iyyaci kenan dan yawanci Hausawan mu basu iyya ma cinta ba basu san yanda ake amfani da itta ba. ko tafki, inda masu kamun kifi ke amfani da kwakwalwansu dan kamun kifaye. Kifi sunada matuƙar mahimmanci wajen samar da abinci mai kyau kuma sukan kasance cikin nau’oin abincin da ake ci da gishiri, mai ko kuma a kuma gasassu. A cikin kowani kwanuka na kamun kifi zaka samu manya manya da ƙananu yacce dai sukeda a ciki iri iri kuma kala kala. Bayan haka akwai sauran sinadarai da suke tattare da kifi, irinsu samun kuzari da kuma kariya ga lafiyan jikin ɗan adam kaɗan daga kamun kifi da kuma kwanon.

Aikin tattara da shirya amfanin gona, kamar irin su dankali, yadda hoto ya nuna ko kuma wasu dai kayan lambu. Zaka sa a cikin jaka ko buhu, shi ne mafi sauƙi kuma wanda yafi kasancewa, domin adanawa ko sayarwa duk wanda ka zaɓa kayi. Wanna mataki yana da mahimmanci sosai don kiyayye amfanin gona daga lalacewa, ka ɓarna kafin a kaisu kasuwa, to sai a adana su. To dan wasu guntun matakai na wannan aikin tattara kaya kafin a kaisu kasuwa, sune kamar haka: Na farko shi ne zaɓin jaka ko buhu data dace, zaka zaɓi jaka wanda tafi dacewa kayanka, irin su dankali yanzu zaka zaɓan mata jaka ce ta fata bata roba ba, jakunku nan guda biyu ne ta roba kona fata, akan nemi wanda ya kasance wanda kuma zai iya riƙe maka wannan aiki. Na biyu shiryawa; zaka shiryasu, zaka saka su cikın tsari wanda zai hanasu yin mummunan lalacewa ko daga junansu ne, idan amfanin gona tana da ƙasa da kuma juriya a sanya su cikin jaka mai rufewa don kare su daga rana ko ruwa. Na uku, kiyayye yanayi, bayan an shirya amfanin gona a cikin jakunkuna yana da kyau a adana su a wuri mai kyau, idan ba a kai su kasuwa, idan ba kasuwa za a kaisu ba nan take ba, a adanasu a cikin ɗakin sanyi, ko ɗaki da bashi da zafi sosai, don gujewa zafi ko yawan dimaman jiki wanda zai iya haifar da lalacewan kayan abinci. Na huɗu, bayan an tashi kaisu kasuwa kenen, zaka kasuwan, zaka kai kayanka kasuwa da wuri cikin lokaci don gujewa mummunan sakamako da kayan abinci, ko kuma tsufar kaya da wucewan lokacin kayan abinci.

Ban wanda aka aje masara a ciki, wato shi wannan abu ban harma wuri ne da ake aje amfanin noma kayan abincin noma irrin su masara da kuma wasu dabbobi Kaman shanu da da sauransu rago da sauransu. Wanda ana ajewa musamman mahimmin masara yana zamana Kaman suto ɗakin ajiya wanda ake gina su musamman domin adanawa kiyaye amfanin gona daga lalacewa kuma daga kwari ko yanayi mare kyau. A cikin gona shi wannan ɗaki na masara wato Ban yanada matuƙar mahimmanci domin ayyuka na masara wanda na farko a irrin wannan. Ana bawa masara wuri da ake keɓeta dan ajiyewa bayan an girbe kenan har izuwa lokacin da za’a sayar ko ai amfani da itta. Za’a ajeta a bazata kamar yanda akayi a wannan tasha iska ko kuma a dana masarannan cikin kwali ko buhu na musamman domin karewa daga danshi, kwari da sauran abubuwa da zasu iyya lalatata. Amma dai sitil za’a iyya bazata Kaman yacce akayi a hotonnan shiwannan ɗaki Ban yana da kariya daga mummunan yanayi Kaman ruwan sama mai yawa, zafi ko sanyi mai tsanani wanda zai iyya haifar da tsufa ko ɓacewa na masara kunji kaɗan daga wannan abu Ban na masara.

Tafashasshan ruwa ko ruwan zafi wanda antafasa shine anan wajan gashinan anyi amfani da wannan ruwa ya biya ya dafa abinda zai dafa a wajan wato ruwa in haddai ya tafasa ya kai matakin da yana ta zabalbala yana zabalbala yayi zafi sosai ka saka abu a ciki kamar rogo da sauransu to wato abun naka ya nuna kuma ya tafasa zaiyi laushi kamar yacce hoto ya nuna abunda ta saka ya tafasa wato ruwan zafi ta fashasshe yana da amfaninnika da yawa wanda sune kamar haka, akwai na farko wanda yana taimakawa wajan kashe kwayoyin cuta da sauran abubuwa da zasu iya zamana bara zana ga lafiyarmu musamman idan ruwa yana dauke da kwayoyin cuta kamar bacteria akwai kuma amfanin shan ruwa wanda tafashasshan ruwa yana tabbatar da cewa ruwa yana da lafiya ga jiki yana kuma taimakawa wajan wanke wasu sinadarai daga ruwa wanda zai iya zamana hadari akwai amfanin tafasa ruwa domin abinci domin cin abinci amfanin abinci dashi wajan dafa abinci kamar irinsu taliya shinkafa ko kayan lanbu dole sai andafa ruwa tafashasshe ya tafasa shine akeyin kayan abinci irin wannan dasu wato taushasshan ruwa yana daga cikin abubuwan dake amfani ake amfani dasu kullin a cikin gida kuma yana yana hanya hanya me kyau wacce take tabbatar da tsafta kuma da ingancin ruwa da abinci

Wannan wasu daga cikin kayayyakin da ake samu daga kwakwar manja ne kuma tana da matuƙar amfani, ba kawai wajen samar da mai ba, har da wasu abubuwa da ake amfani dasu a masana’antu da sauran fannoni. To wato, kwakwar manja ana samun kayika daban-daban da suke da muhimmanci a rayuwar yau da kullum, lokacin da aka fitar da mai daga cikin kwakwar manja, abun da ya rage na iya zama tushen wasu kayayyaki masu amfani, su ne kamar haka, na farko na farko ana samun man kwakwar manja a ciki, wanda yake wanda ake amfani dashi wajen man girki acikin gida, musamman ma a ƙasashen mu na Afrika da dama, na biyu, tsokar kwakwar manja nada amfani sosai wajen yin sabulu da kayan kwalliya, wannan yana bada damar yin amfani da shi wajen tsafta da kulawa da fata. bayan haka bayan kwakwar manja na iya mai a matsayin man ƙonawa don samar da zafi ko kuma wajen yin takin zamani, haka kuma, ana yin amfani dashi wajen yin abincin dabbobi, saboda yana ɗauke da sinadarai masu gina jiki, a taƙaice dai, kwakwar manja ba kawai mai ake yi da shi ba, yana ba da daman a hanyoyin samun ribar kasuwanci da cigaba da al’ummomin mu na yau da gobe da kullum ma, kun ji kaɗan daga aikin nan da kwakwar manja yake yi.

Amfanin gona na kasuwanci wato shi ya danganci anfanin gona da ake yi kuma dan sayarwa ba wai don ci a gida ba wasu daga cikin shahararren amfani gona su ne irinsu auduga, koko, kwaya rake da shinkafa da sauransu. Manoma suna noma irin waɗannan amfanin gona saboda suna kawalo kuɗi da yawa. Misali, koko yana da muhimmanci sosai saboda ana amfani da shi wajen yin chocolate da yake da kasuwa mai yawa a duniya. Chocolate ana yawan sayan sa haka yake da kasuwa sosai. Haka nan auduga yana da amfani wajen yin tufafi da sauran kayayyakin masana'antu. Amfanin gona na kasuwanci suna taka muhimmiyar rawa na tattalin arziki ƙasashenmu da dama suna Samar da aikin kuma ga mutane bayan haka kuma sannan suna bunƙasa kasuwanci don samar da kuɗaɗen ta hanyar fita da kayayyakin zuwa kasashen waje a saya ai sayayya kuma. Duk da haka yana da muhimmanci munkula da muhallinmu yayin noma irin wadannan amfanin gonaki domin kauce wa matsaloli kamar ƙwaron ƙasa ko kuma lalacewar muhalli namu

Yaro a gona, wato yaro yana nuna wata babbar al’ada a yawanci, al’umomi musamman yanku nan ƙauyuka da karkara, nan, na nan wajen na Hausawa da sauransu dai na arewacin Nijeriya. Wannan yana nuni yara suna shiga aikin gona tare da iyayensu, na koyon dabaru da kuma taimakawa wajen samar da abinci na yau da gobe da kullum. A gefe guda, yana da amfani da yara domin suna koyon aikin noma tun suna ƙanana, wanda zai taimaka musu zama masu dogaro da kansu, anan gaba a rayuwarsu. Haka kuma aikin a gona yana koya musu mahimmanci, mahimmancin aiki tukuru da kuma na tsare rayuwar iyalansu. Amma lokaci guda kuma ya kamata asa ido, musa hankali, ya kamata mu kula da cewa yara su dinga yin aikin da be wuce ƙarfinsu ba. Aikin gona be kamata ya hana yaro zuwa makaranta ba, ko kuma ya shafi lafiyar shi ba, wa’innan biyu mu mai da hankali dasu, wato ilimi da lafiyar yara suna da matuƙar mahimmanci fiye da kome fiye da wa’inna ayyukan namu. To daga ƙarshe yarona gona yana iya zama alheri, amma ya kamata a kulla da yana yin aiki don tabbatar da cewa ba a tauyewa yara hakkinsu ba.

Yaro a cikin gona shi ne a nan wajen wato yaro a cikin gona nuna wata babbar al’ada ne a yawanci al’ummominmu da wasu al’ummmomi da yawa a ƙasashe da dama dai ga su nan wato wannan abu ne musamman a yankunan karkara ya fi faruwa. Amma kar ka sha mamaki yana faruwa a wajaje kaman irinsu ƙasashen waje suma da nasu fiye da yadda kake tunani, wannan yana nufin yara suna shiga aikin gona tare da iyayensu dan koyan aiki a koya musu ya ce ake yin noman nan da wuri tun kafun lokaci ya ƙure musu, kuma su samar da yadda za a samar da abinci yau da gobe dan ganewa rayuwa da sauƙin rayuwa. A gefe guda yana da amfani ga yara domin suna koyan aiki tun suna ƙananu ne wanda zai iya taimaka musu ya zama musu dogaro kansu, a nan gaba ba da ɓata lokaci ba ta yadda za su kula da kansu su aiki nasu na gona da kuma sauran abubuwa. Haka kuma aiki a gona yana koya musu mahimmmancin aiki tuƙuru da kuma mahimancin aikin gona da kuma abun da ƙasarka take tattare da shi na halayyar gona kuma yana yadda za ka taimaka ma rayuwar iyalinka. Amma kuma wani lokaci ya kamata a koya kula in yaro yana koyan aiki a dinga kulawa da kalar aikin da za a ba shi kada a rinƙa ba shi aikin da ya fi ƙarfin shi wanda ba zai iya ba, zai iya haifar mi shi da wani matsalan. Aikin noma bai kamata kuma ya hana yaro zuwa makaranta ba in lokaci ya yi ko kuma ya shafi lafiyarsa, ilimi da lafiyar yara suna da matuƙar mahimmanci fiye da komai.

Kifi an kamaa shi, shi ne anan, ga shi a tsaye an riƙe shi da kifi mai kyau aka kama wato za aje a yi abubuwan da ya danganci amfaanin kifi da shi irinsu siyarwa ko kuma ci amfaanin gida kenan. Za kuma mu ga kifin yana haskakawa acikin hasken rana da launin kalolinsa mai kyau ajikinsa kowane shashi na kifin yana bayyane daga farfajiyar jikinsa zuwa idonsa da bakinsa ƙarfen kuwa da aka kamo shi daga cikin ruwa yana nuna yana nunaawa ne a bakinsa kuma yana nuni yanda akayi nasara wajen kamooshi. Kuma idan aka duba da kyau za ga yadda ruwa yake zubowa daga jikinsa ɗaya bayan ɗaya, kuma yana mai da shi sabo da ƙaƙƙarfan yanayi in an kama kifi kenan sabon kifi. sannan kuma yana nuna ƙwarewan maa su kamun kifi da kuma mahimmancin al’adun kamun kifi acikin al’ummanmu. Kamun kifi yana da amfaani matuƙa ga raayuwanmu yau da gobe da kullum kuma yana nuna yadda masana’antan kamun kifi ke da amfaani wajen samar da abinci ga mutaane irin abincin kifi da sauransu abincin gina jiki maa dai, yana kuma kawo jin daɗi ga mai kamun kifi wanda ke jin gamsuwa da nasara bayan yayi kowane kamu naa shi

Tauraron koko ko kuma yankan koko yana nufin tarin foch wato gidan koko ko kuma kayan da aka samu ake samun koko daga ciki, wanda ake tattara yayin girbi ko tsarawa a lokacin da ake aiwatar da koko, kuma yana germa ne akan itacen shi za a yanko shi lokacin girbewa za ai amfani da adda a daka iccen nashi da adda ko wuka. Za ai amfani a yan koshi sanann sai a tara shi wanannan foch ɗin a cikin filin gona ko wurin tattara kafun a cigaba da aiwatar da su. Bayan yanka za a buɗe shi a fitar da kwayoyin shi wanda za ka gani suna da kyalli sosai kuma ana ɗaura su akan tauraro ko kuma a cikin ɗakin bushewa dan a busar da su. Haka nan kwayoyin koko za su iya zama cikin wani taro ko yanka da ake zuba su a ƙasan ko saman ƙarfe dan bushewa cikin rana, a wasu yankunan da ake noman koko tauraron na iya nufin kwayoyin koko da aka fitar daga cikin shi foch ɗin waton gidan koko wanda ke cikin tsari na famenta. Wanann yana ɗaukar kwanaki kuma yana da maƙukar mahimmanci wajen haɓaka ɗanɗanon koko, a wannan lokacin kwayoyin koko suna kasancewa ne a cikin tauraron ko cikin kwando da aka tara in da zafin jikinsu na kwayoyin nan halitta ke taimakawa wajen lalata kwayan ruwan da ke cikin wannan koko ɗin wannan wato abu yana da matuƙar mahimmanci a aikin noma na sarrafawa yanayi farinjini ingancin tsarawa da ajiyan kwayoyin koko a cikin tauraran nashi.

Kwayar koko wadda ake kira da ake kira da kot tana da matuƙar mahinmanci a fannin gona ta tattalin arziki musamman a wajajen da ake haƙo koko irin su nan Nageriya da Kamaru da sauran ƙasashe na Afirika gabaɗaya. Wannan kwaya ita ce tushen da ake amfani da shi wajen samar da cakulen da sauran kayan marmari, koko irin su biskit da sauransu har da ma shayi ma, yana girma ne a jikin bisiyarta kuma tana ɗauke da ire-iren koko a jikinta kala-kala. Ana girbe ta idan ta nuna sannan za a buɗe don fitar da irinta wato irinta a cikinta yake koko kenan, irin koko su ne ake sarrafawa ta hanyar busarwa da niƙawa domin samar da sinadarai kamar irin su koko ko dattta da kuma bota, koko tana da koka daban da kuma tana da ƙoda a tattare da ita. Bugu da ƙari ba wai kawai irin ne ke da amfani a wannan cikin koko ba, har bayanta ma ana amfani da shi a yi takin zamani mai kyau da shi wanda ake amfani da shi wajen inganta amfani gona. Noman koko yana taka muhinmiyar rawa a tattalin arziki domin yana samar da ayyukan yi, bunƙasa kasuwanci da kuma fitar da kayayyakin zuwan ƙasashen duniya, kuma dai dole mu kula da lafiyar bishiyoyin mu domin samar da koko da kyau.

Irin coco wato seed na coco su ne tushen samar da alawan chocolate da sauran kayayyaki masu amfani don aikin coco, ana samun irin coco daga ƙwayan coco wacce take ɗauke da sinadarai masu amfani a cikin jikin bishiyar coco bayan an girɓe, to bayan an girɓe ta ƙwayar cocon ita ana buɗe ta ne don a fitar da irin, irin a cikin ta yake wato irin coco suna da muhimmanci sosai domin ana busar da su kafin a sarafa su zuwa kaya kaya kamar su kodar coco, botar coco da shayi ma in ana so sannan kuma da kayan shaye-shaye irin su sweet da sauran su, haka kuma irin coco suna da amfani wajen samar da kuɗaɗen shiga da fita na manoma da tattalin arzikin kashewa, noman coco na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kuɗin kasuwanci, kasuwanci na kasa da kasa kuma da duniya kuma yana da matuƙar muhimmanci a kula da ingancin bishiyoyin coco da kuma yin amfani da hanyoyin noma na zamani don bunkasa yawan coco da ingancin sa, a takaice irin coco suna da muhimmanci sosai a duniya kuma sune tushen ci gaban fannin kasuwanci na coco gaba ɗaya.

daga cikin manyan bishiyoyi da suke da muhimmanci a fannin noma da tattalin arziƙi a duniya wannan bishiya tana samar da ƙwayar cocoa wacce ake amfani da ita wajen yin kayan marmari irin su chocolate biscuits da kuma shayi ma in ma ana so bishiyar cocoa tana girma sosai a wuraren da ake da zafi da kuma danshi musamman a ƙasashen da ke kusa da equator kamar nigeria ghana da cote d’voire ana shuka bishiyar cocoa domin ta samar da ƙwayoyin cocoa wanda ake girbe su bayan shekaru uku zuwa biyar da shukawa amfanin bishiyar cocoa ya wuce samar da cocoa kawai ana amfani da ɓawonta a matsayin takin zamani sannan ana amfani da ganyenta wajen ʧike baranda da kuma gyara yanayin muhalli bishiyar cocoa tana taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arziki domin tana samar da ayyukan yi da kuma tana haɗo kuɗaɗe ga manoma wajen fita da cocoa zuwa ƙasashen duniya sannan kuma ana samar da abinci da kuma kasuwanci sosai da ita da kuma kyautata rayuwar al’ummarmu

Bishiyar kwakwa wata tana daya daga cikin bishiyoyin da ake darajawa sosai. Saboda yawan amfanin da take bayarwa. Wannan bishiya tana girma ne a wuraren da ake da yanayi na zafi da kuma wuraren da ake ruwa. Bishiya kwakwa tana samar da kwakwa wacce ke amfani da ita wajen yin abinci kuma tana da ruwan kwakwa a cikinta kuma sha ake yi da kuma mai da take fitarwa na kwakwa da ake amfani da shi wajen girki da kulawa da fata. Haka kuma kwallin kwakwa yana da amfani wajen samar da takin zamani. Bayan haka kuma da ganyen bishiyar ta ana amfani da shi wajen yin tabarma da rufin gida yayin da kuma ita itacenta ake amfani da shi wajen yi kayan ɗaki da sauran kayan more rayuwa. Bishiyar kuma tana taimakawa wajen gyaran muhalli. Ta fanni tattalin arziki kuwa na ƙasa bishiyar kwakwa tana samar da ayyukan yi ga mutane da kuma maida kuɗaɗen manoma ta hanyar saya da sayarwa na kwakwa da kuma kayayyakin da ake sarrafawa daga gareta gaba ɗaya. Daga ƙarshe dai bishiyar kwakwa tana ɗaya daga cikin muhimman bishiyoyi da ke cike da albarka ga rayukanmu.

Kwakwa ta siyarwa wato kwakwa ta siyarwa gasu nan an kasa su za a je a siyatar kwakwa, kuma tana daga cikin kayan marmari da ake anfani da su a wurare daban-daban, irin su kasuwanni da wurare noma. Ana siyar da kwakwa domin yawan anfani da yake da shi ga mutane, ana anfani da kwakwa wajen yin ruwan kwakwa daɗi da kuma man kwakwa da ake anfani da shi wajen girke-girke na gida na yau da kullum, da kuma kayan kwaliya da kyara jikin fata wanda ake yi shima da shi. Shukan kwakwa, kuwa ana anfani da shi wajen yin abinci da kuma kayan ciye-ciye da kayan lambu masu ɗanɗano a kasuwanni. Ana samu kwakwa a yanayi daban-daban mɛ ruwa, wadda yake sabo, ko kuma bushashiya, kuma ana anfani da bawon shi wajen yin takin zamani ko wasu kayyakin ado a fannin kasuwanci, siyar da kwakwa yana daga matuƙar muhimmanci, domin yana samar ma manoma kuɗi, da kuma ‘yan kasuwa, gabaɗaya ɗorin haka, siyar da kwakwa yana taimakawa wajen bunƙasa rayuwar mu da al'umomin mu, da tattaolin arzikin mu na yau da kullum, ka ji kaɗan daraja sabno siyar da kwakwa.

Gonar masara, wato irin wannan manya manyan gonakin masara ko kuma gonan masara suna ɗaya daga cikin manyan gonaki masu mahimmanci a duniya baki ɗaya, masamman a najeriya da sauran wasu ƙasashen afirika gaba ɗaya, masara tana ɗaya daga cikin manyan amfanin gona wanda ake noma saboda mahimmancin ta a fannin abinci kuma tattalin arziki na ƙasa manoma suna noman masra ta hanyan shuka irin masra a cikin gona suna kuma kulawa da ita ta hanyan shuka mai tsafta sannan su yi amfani da taki don kawar da ciyawa yanda ya kamata masara tana buƙatan ishashshen ruwa da hasken rana don samin girbi mai kyau a gonakin masara ana samin masara da ake amfani da su ana yin kayan abinci na gida da ana yin girki da su kaman su tuwo, koko, da sauran kayan abinci na gida da gobe da kullum, bugu da ƙari ɓawon masara da sauran ragowan masara suna amfani wajen yin takin zamani ko kuma abincin dabbobi, gonakin masara suna bada gudunmuwa sosai wajen tattalin arziki, arzikin ƙasa kuma da kuma samar da abinci da aiyukan yi da kuma sarafa da kayan masara zuwa ƙasashen waje, a taƙaice dai kuma gonakin masara suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci da bunƙasa tattalin arziki a ƙasa baki ɗaya

Mirbin masara, wato wannan a farko aiki ne kuma lokaci ne na farko yana kuma ɗaya daga cikin lokutan da farin ciki ne ga manoma, masara tana ɗaya daga cikin manyan amfanin gona da ake noma a duniya gida hamsin ne kuma a yankunan mu na afirika a lokacin girbin masara ana cire ta daga gonaki bayan ta nuna kuma ta iya girbi wannan lokaci yana buƙatar aiki tuƙuru saboda dole ne a kula masara don tabbatar da ingancin ta masara tana amfani a ta fannin abincin sosai kamar yin tuwo, alewa, da koko da abincin kuma dabbobi, haka kuma ɓawon masara da sauran shara da ake samu bayan girbi ana amfani da su wajen yin takin zamani da kuma samar da abinci ga dabbobi, girbin masara yana taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziƙi saboda ana iya sayar da ita a kasuwanni domin samun kuɗin shiga, girbin masara ba wai kawai samar da abinci yake yi ba yana kuma tabbatar da ci gaba ga manoma da al`umma baki ɗaya sannan aiki kuma na girbi ba wani aikin wahala bane illa face ka nemi buhu kuma ka samu abun da zai riƙe maka masarar ka da kyau kai ta bin masara ɗaya bayan ɗaya kana cire su daga jikin ganyayyakin su da suka bushe watau kana sa su a ruwa kana kola ce su sai a je a ajiye su watau don a busar da su kuma a zo ayi amfani da su duk lokacin da ya kamata.

Amfanin gona wato “crop” na nufin shuke shuke da ake noma domin samun abinci, kasuwanci ko wasu amfani daban daban amfanin gona suna taka muhimmiyarrawa a rayuwar mutane domin sune tushen abincin mu na yau da kullum, kayan mu`amalanmu na yau da gobe, ana samun nau`ikan amfanin gona daban daban kamar amfanin gona na abinci irin su masara, shinkafa da dawa da kuma na kasuwanci kenan, kamar “cocoa” audiga da rake kowani irin amfanin gona yana da mahimmanci ɓangarorin sa daban daban kuma na ƙwarewa a rayuwan mu kuma a tattalin arziƙi na ƙasashe na mu manoma suna noman amfanin gona da amfani da dabaru daban daban kamar shuka dasa iri da kuma amfani da taki domin samun girbi mai yawa duk wanda ya kama manomi yana iya yi daga cikin wannan, haka kuma wasu suna amfani da amfanin gona suna bayar da albarkatu da ake amfani da su wajen yin kayayyaki kamar sabulu, man shafawa, tufafi, to a taƙaice dai ko kuma a ƙarshe amfanin gona suna samar da abinci, aiyukan yi da kuma bunƙasa tattalin arziƙi wanda hakan ke tabbatar da ci gaban al`umma.

Amfanin gona ya nuna yana shigo don girbe shi ne a nan wajen wato wannan wani yanayi ne wanda yana ɗaya daga daga cikin mahimmancin matakai a hakar noma lokacin da amfanin gona ya nuna yana nufin ya kai matsayin da za`a girbe shi kuma a yi amfani da shi domin kasuwanci ko wani amfani na daban, misali a gonar masara, masara tana nunawa idan ganyenta ta fara bushewa ko tsokar masara ta cika sosai, a gonan shinkafa kuwa ana gane shinkafa ta nuna idan launin ciyawar na ta ya ƙone ya koma rawaya kamar yace ya nuna a nan koren wake ne yana nuna girbi ta kai girbi domin ta girma sosai har ta fara durƙushewa wannan lokaci yana da mutuƙar mahimmanci domin don ba a girbe amfanin gona a lokacin da ya dace za`a iya samun asara amfanin gona, manoma suna amfani da kayan aiki daban daban Kaman masu yanka ko injinan girbi domin girbin amfanin gona bayan girbi ana tacewa, busarwa ko kuma a sarrafa kayan amfanin gona domin sayarwa ko amfani a gida da su. To da a takaice dai lokacin da amfanin gona ya nuna yana kawo farin ciki ga manoma, tattalin arzikin al`umma baki ɗaya, wannan wato wani lokaci ne yana tabbatar da dawowan manoma yana samar da abinci kuma da kuɗaɗe da za su

amfaanin gona dake fuskantar matsala, wato wannan yana cikin mayan ƙalubale da manooma ke fuskanta a harkar noma. Wannan yana nufin lokacin da amfaanin gona ke shan wahala daga kwari cututtuka ko kuma wasu matsalolin muhalli kamar ambaaliyan ruwa, misalin irin wannan ƙwarurrkan sune irinsu farin kaska, ɓeera koo tsuntsaye suna iya cinye ganyayyaki da tsaaba wanda zai iya rage yawan amfaanin gona sosai haka kuma cututtuka iri-iri wanda za su iya samunsu suna iya lalata bishiyoyi ko amfaanin gona gaba ɗaya, wato don magance wannan matsalar manooma ana baa su shawara da su yi amfaani da magungunan kashe ƙwaari irinsu maganin feeshi wato feeshin pesticide don kare gonakinsu. to har iyau amfaani da dabaarun noma na zamani kamar shuka iri mai jure cututtuka yana taimakaawa wajen riƙe irin waɗannan matsalolin. To ataƙaice dai amfaanin gona da ake cikin haɗari yana buƙatar kulaawa ta musamman doomin kare manooma daga asarar da za su iya yi da kuma tabbatar da wadaatar abinci ga al’umma. Kun ji kaɗan daga amfaanin gona dake fuskantar matsala.

A duk lokacin da aka ce wannan kalma ta cuve in, ana nufin wani abu da ake sanyawa a hannuwa biyu aka dunƙule kamar yadda aka rike kayan marmari ko iri a hoto wannan alama ce da take nuna kula wa da abu cewar yana cikin hannaye kuma ana kiyaye shi daga faɗuwa ko lalacewa. Ana kayan marmari suna nuni akan noma da ɗan Adam ke dogaro da shi ga kayan amfanin gona don rayuwar sa ta yau da gobe da kullum hannun da ya riƙe kayan marmari yana wakiltar aikin noma da saɗaukarwar manoma suke yi wajen samar da abincin alumma da ƙoƙari da duke yi suna buƙatar jijina da sauran abubuwa. wannan hoto kuma na iya zama ƙarin haske na muhimmanci kula da albarkatun da muje da su Muna godewa waɗanda suke yin wannan aiki wato manoma da gudunmawar da suke saka wa wajen samar da abinci da kayayyaki. To wannan kalma tana ƙara nuna da alamar kulawa godiya tunatarwa kan muhimmancin albarkatun gona da noma baki ɗaya.

Wato na`uran tashi mai sarafa kanta itace nan wajen ke san tse da aka sani ta da jirgi jirgin “drone” tana ɗaya daga cikin fasahohin zamani da ake amfani da su fannoni daban daban wannan na`ura tana aiki ba tare da direba ba kuma ana iya sarrafa ta daga nesa wanda za`a iya amfani da na`uran komfuta ko kuma wayoyi a sarrafa su wanda tana buƙatan mataimakin jirgi wanda shi ne zai tashe ta da wasu ma`aikata da suke saka abu Kaman “remote” suna sarrafa ta, a fannin noma ana amfani ne da shi wannan jigin domin fesa taki ko maganin ƙwari a gonaki da kuma lura da lafiyar amfanin gona ko kuma tana taimakawa wajen yin bincike kan girman gonaki da gano wuraren da suken buƙatan kulawa a wasu fannoni kamar tsaro ana amfani da wannan jirgi wajen sa ido a wurare masu haɗari ko kuma wajen ɗaukan hotuna ko bidiyoyi a wurare da mutane ba za su iya shiga ba haka kuma a yau wasu suna amfani da ita wajen isar da kayan abinci ko kuma magunguna a taƙaice dai wannan jirgi “drone” yana inganta rayuwan ɗan adam ta hanyoyi daban daban kuma tana ƙara sauƙaƙa aiyuka fannoni kaman noma, tsaro, da harkoki daban daban na zamani

Abincin ƙwadan dambu ana jin daɗi ana cin shi kuma tare da abun sha na zamani. Ga shi nan ya haɗa baba da ɗan shi waje ɗaya suna ci suna jin daɗi suna walwala suna murna. Wato irin wannan abinci wani lokaci shi ya fiye wa mutane inganci rayuwa da ƙarin gina rayuwa. Ba kamar abinci mai nauyi ba kuma mai saurin ɓata ciki ko: kuma wanda ba ya saurin narkewa a cikin jikin ɗan Adam. Wato irin wannan abinci mara nauyi kuma masu saurin narkewa ne kuma masu ƙayatarwa da ƙwayoyin da za su ba ka kuzari da kuma aiki sosai. To wannan hoto ga shi ya yi nuni ana jin daɗi ana cin wani abu. To wannan abinci inda ya fi amfani shi ne da dadare ko kuma da sassafe in ka ci a karin kumallo ka je sama aiki ko irin zamani na yau za aka yi aiki da ƙyau yadda ya kamata ba kamar da sauran abinci masu nauyi ba yadda kawo maka bacci. Wannan zai sa ƙwaƙwalwarka za ta yi aiki da kaifin basira in kuwa ka ci wannan abinci mai nauyi wanda bai kamata ba ba zai saurin narkewa ba zai iya janyo maka ma hasali bacci da kuma ɓacin lokaci.

Ana ci ana jin daɗin abincin al'ada, abincin gargajiyan cin wani da. Wannan abinci suna da matukar amfani a rayukanmu na yau da gobe da kullum saboda al'ada da daga yacce muke magana ya ce muke sa kaya da yacce muke auratayya da yacce muke cudanyar juna tare muke zama tare da ya kama dole ne kuma abincin bai kamata a bar shi a baya ba abincin al'ada mafi yawanci. Abincin al'adu sun kama ga haka kamar irinsu tuwo, fate ko kuma a ce gote, burabusko, masa, gurasa da dai sauransu. Abincin mutanen da a Arewa su dankali da su alkaki kai alkaki da su dublan da sauransu. Wanda yawancin wani lokaci in za a yi shagali a ko auratayya a Arewacin Najiriya irin kano za a saka irin waɗannan abinci al'adu na da a yi da su. Wasu suma al'adun suna haka in har suka ta shi auratayya a tsakaninsu sai an kawo an abincin al'ada anci an ɗanɗana an ji, saboda ana son al'ada kuma an sa ta a gaba ba ra a bar ta ba. To, wannan dai abinci ga shi ana ci ana jin daɗi kuma ana son shi a yacce yake.

Ana ci kuma ana jin daɗin abincin al`ada mu na da kuma na gargajiya, to ita al`ada dole ce kuma itace asalin tushen mutane na kowani ƙasashe da kuma musamman najeriya da wasu yankin a afirika, barin abinci da yadda ake shiga da kuma yadda ake yin magana, shigar mu da abincin mu su suka bambanta mu abincin al`adun mu yana sun kama kamar haka irin su tuwo, gwate, gurasa, bura bisko, zogale da dai sauransu dai da yawa, to wannan abu bai kamata a barsu a baya ba ya kamata ana yi ana tunawa da al`adun mu har da shayi ma wani lokaci yakan zamana akwai shayin al`ada na daban wanda ake, to kuma wannan abincin al`ada mafi yawanci in da aka fi samu shi ne a lokacin auratayya na al`ada dole ne sai an kawo abincin al`ada tunda za`a yi shiga ta al`ada kuma za`ai magana ta al`ada, saboda haka za`a kawo shi a gargajiyance a ci a sashi a gaba kuma a mai da shi abin da yafi komai mahimmanci. so wannan irin abinci amma matsalansu abincin da ne saboda haka saboda zamani in kaci irin wannan abincin sai ka ɗan samu abun da zaka ƙara ci don saboda ya sakar maka abincin yai saurin narkewa ya kuma ƙara ma lafiya a jikin ka.

ana ci ana jin daɗin al’ada na alumominmu na yau da kullum wanda gargajiyanci na ƙauyika da karkara kuma cikin birnima in an yi binciƙe wato irin wannan abinci ya dangantane da kuma shi ya dangantane da shigan mu da maganganunmu da yadda muke mu’amala, akwai al’adu kala kala irin abun nan najeriya da fannin, akwai al’ada na hausawa wanda akafi sani yarbawa da kuma inyamurai wato abincin su hausawan da aka fi sani da shi ne tuwo ko gurasa su abincin mutan da alkaki dubulan da dai sauransu. To mafi yawanci inda waɗannan abinci aka fi ganinsu se lokacin da za ai bisahsha ai auratayya tare in al’adanmu gabaɗaya shi ne za ai saka kayan al’ada a fito tare kuma a fito ɗaya kuma a kawo abinci da ba sa an san al’ada a gaba a manta da ita ba ba za a manta da ita ba, dole ne azo ma a ci abincin da ba sa su ne abincin asali kuma na farko a ci a yi dariya a yi bushahsha a yi sharholiya a ji daɗi a yi amfani da wannan abincin shi ne yake tabbatar da al’ada suna nan.

Ana ci ana jin daɗin abincin da kuma abincin mu na gargajiya abincin mu na asali kafin na zamani wato wannan hoto yayi nuni akan wannan tana ci tana jin daɗi ga shi ta saka abu da zai inganci da kyau ta sa shayi a gefe kuma da wuƙa ana yanko wani abu kamar biredi yake um abincin da kenan irin su gurasa da sauransu na yankin arewa to wannan abinci da aka fi samun su a lokacin auratayya ne tsakanin al`ada da gargajiyancin mu shi ne aka fi samun abincin nan saboda dole ne sai an zo da shi ayi bushasha da shi kuma aji dadi da su to wannan abinci ya danganci abincin da abincin asali saboda haka in ka ci irin wannan abincin saboda zamani kuma cigaba yafi maka in har da su ƙara ɗurawa da wani abu da zai narkar maka da shi da sauri kuma da wuri dan saboda walwala cigaba da rayuwa kuma wannan abinci shi gaba ɗaya da na da ne da na yanzu yana inganta rayuwar kuma yana gina rayuwa ta hanya wacce ya fi kamata a bi hanya kuma madaidaiciya, abincin mu na da shi ma duk da dai ba wani bincike ba ba wani abu a kan shi yana da matuƙar amfani da mahimmanci a rayuwan mu da gina rayukan mu saboda duk shi muka taso muka tarar kuma ga iyayen mu da kakannin mu duk shi suka ma kafin na baturen da na zamani.

Matakan yin noma, waɗannan ‘yan wasu matakai ne wanda dole sai an bi su kuma anyi su shine gona da kuma noma zata yiwu, wato sune kamar haka, ga wasu guda shida kamar haka. Wato na farko shine shirya gona da kuma filin da zakai noma, shirya gona yana nufin shirya filin noma kafin a fara shuka, wannan yana haɗe da haƙa ƙasar da kuma tsaftace gona da kuma ciyawa da shuka da kuma amfani da takin zamani, wato shine zakayi aikin haƙowa, kayi amfani da fatanya ko kuma motar gona, sannan sai ayi shuke-shuke bayan anyi wannan. Na biyu zakai noman ka bayan kayi shuka, aikin noma yana cigaba kuma shine zaka ke ta kulawa da wannan shuka, irin su shayar da shuka da kuma inganta kuma yi musu maganin cututtuka kamar irin su sa musu maganin feshi, maganin ciyawa da maganin cuta. Sai na uku, sai ka kula da wannan noman taka, a wannan mataki manomi zai kula da wannan shuka har zuwa lokacin girbi yana duba yadda shuka take girma yana amfani da takin zamani da ruwa, a lokuta masu kyau. Sannan sai na huɗu, kuma lokacin girbi ya kai bayan shuka ta girma da kyau, ana girbe amfanin gona wanda yana buƙatar kayan aiki irin nasu masara wanda zasu iya taimako wajen ɗauko amfanin gona. Sai na biyar awai tattara, bayan girbi kuma amfanin gona yana buƙatar a adana su a wuri mai kyau don kada su lalace, ko kuma su samu wasu cuta. Wato sai na biyar na ƙarshe kuma shine zaka siyar da su, a ƙarshe manomi bayan yayi aiki sai ya ji daɗi, yana siyar da wannan amfanin gonar tasa a kasuwa ko yaje wajen masu siya ya siyar musu wannan yana taimakawa wajen samun kuɗaɗe na ɗan hannu wa manomi.

Bibiya a gonaki yana nufin tsarin lura da kuma gudanar da abubuwan da suke faruwa a gonaki don inganta aiki, yawan amfanin gona kuma da ɗorewar aikin gonar. Wannan yana amfani da fasaha da bayanai wajen sa ido da kuma daidaita abubuwan da dama kamar girman amfanin gona, lafiyar dabbobi da amfani da kayan aiki, wannan sun fi komai muhimmanci, amma ga wasu daban wanda zasu ɗan ƙara fasaha da ilmi akan wannan abun. Na farko shi ne gudanar da amfanin gona, wannan yana nufin lura da lokacin shuka, matakin girma, buƙatar ba da ruwa, maganin ƙwari da loakcin girbewa domin inganta amfanin gona da rage ɓarna. Sai na biyu, lura da dabbobi idon ka koda yaushe yana kan dabbobi, lafiyar su da lokutan haihuwan su in zasuyi da cin abincin su da nauyi da wasu dai yawace-yawacen su, ta amfani da GPS da kuma jirage ko kuma Drone. Na uku kuma za a bibiyi kayan aiki wacce suke da na’ura lafiyar su da yacce bara su tsaya maka lokaci ɗaya ba, buƙatar su kuma lokaci zai taso. Na huɗu, lafiyar ƙasa da kuma shuka taki na zamani, yace ka ga ya kamata kayi abubuwan da zakayi dukkan su yace ya kamata. Sai na biyar kuma bayani na yanayi da kuma canji na yanayi duk zaka sani, saboda wannan abu da kake yi na zamani ne, irin su canjin yanayin zafi da ruwan sama da sauran su dai. Wato manoma da dama suna amfani da manhajar gudanar da gonakin su da na’urori da kuma wasu misalan waɗannan da ake bibiyar gonaki sun haɗu da su Teri opekan center, farm logo da AG leader. Waɗannan kayan aiki suna taimakawa wajen sauƙaƙa gudanar da aikin gona, yin aiki da yanke shawara bisa bayanai domin ƙara inganci da ɗorewa a gonaki.

Shuka mai yin rufi ko shuka mai shigowa ruwa suna nufin nau`o`in tsiran dake haƙe gun rufi a saman ruwa zaka gansu kodai gaba ɗaya ko kuma zaka same su kashi kashi a cikin ruwan waɗannan tsiran sun dace da rayuwa ne a cikin ruwa kamar tafkuna, koguna, ko kuma luguden ruwa kuma suna da mahimmanci sosai a cikin tsarin halittu suna ba da mafaka ga dabbobi suna taimakawa wajen tsaftace ruwa da kuma rage matsalolin ruwa wajen toshewa da ake samu am to akwai nau`ukan shuka mai yin rufi ne guda biyu sune kamar haka wato na farko shuka mai yin rufi da ke yawo wa`yannan tsirikan su suna rataye ne a saman ruwa ba tare da an dasa su ba a ƙasan ruwa kurin suna yawo ne kuma sun zo, sannan sai na biyu, shuka mai yin rufi wanda tana da reshe kuma dasa ta aka yi daga ƙasa to wannan tsiran suna da reshe ne daga dashi kuma suna da ganye da igiyoyi tun daga can ƙasan ruwa da sauran saman ruwa inda yake suna da amfanonika kuma wannan shuki mai rufi amfani na muhimmi sune kuma irin fa`idojin muhalli mafaka ko kuma amfani na kyau kuma na kyan aiyuka.

Ambaaliyar ruwa da canjin yanayi ambaliyar ruwa na nufin matsalan da ake fuskanta lokacin da ruwa ya wuce matakin da ya saba yana haifar da mamayewar ruwa a ƙasa mai yawa kuma yana faruwa ne saboda wasu abubuwa kamar ƙaruwar ruwan sama a cikin sauri. Toshenwan hanyoyin ruwa ko kuma ƙaruwan ruwa a koguna da tafkuna, ambaliyar ruwa na iya haifar da babban lahani da gine-gine, gonaki da ma rayukar mutane har ma tana kaiwa ga asarar rayuka, canjin yanayi kuwa yana nufin canje-canjen da yake faruwa a duniya wanda ake danganta shi da ɗaukewar uwar iska. Uwar iska kuma ta kabon da wasu sinadarai masu gurɓata iska kuma yana haifar da mataloli kamar haka: wato na farko shi ne yana koro da zafi, sannan kuma ruwan sama mai tsanani yake kawowa, sannan kuma ga matsalolin gudanar da ruwa. Tasirin ambaliyan ruwa da canjin yanayi yacca aike mana tasiri a rayukanmu, yana mana tasiri ta fannin lafiya da kuma noma gonakinmu, yana rikirkita amna muhalli kuma, yana taɓa mana tattalin arzikinmu wato a taƙaice, ambaliyan ruwa da kuma canjin yanayi suna ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yanzun yana da mahimmanci a haɗa kai dan ƙoƙarin rage illolinsu da kuma ɗaukan mataki dan magance su.

Lokacin da ake cewa wannan kalma wato from row material product ana nifin yanda ake sarrafa kayan asali, wato su row material su ne kayan asali da ake noma da su, su kuma material product su ne yanda aka sarrafa kayan asalin zuwa abubuwan amfani su ne sun danganci samun aiki da noma kiwo. Ko ma’adanai su ne wanda ake amfani da su wajen samar da kayayyaki daban-daban misali kaman yanda hoto ya nuna wannan tsintsiya itama shukata ake yi a shuka tsintsiyan kwakwa da kuma tsintsiyan laushi, gashi nan an gama curi kuma an girbe an zo an yi amfani da ita, an sarrafa ta yanda ya kamata ko kuma irin kamansu auduga da ake samu daga gonakin itace na kayan asali. Sannan a sarrafa ta domin yin zaren audiga wanda daga bisani shi ne ake yin riguna kuma ake haɗa yaduka da su, haka kuma koko da ake samu daga gonakin koko ana sarrafa su domin yin chocolate da kuma kayan maƙulashe. To, wato wannan tsari yana da matuƙar mahinmanci a tattalin arziƙi domin yana ba wa manoma da masana’antu daman yin haɗin giwa da samar da kayayyaki da ake amfani da su don cigaban rayuwa na yau da kullon domin kuma harwayau yana bayar da wannan aiki yana ba da ayyuka wa mutane kai tsaye, kuma yana ba da haɓɓaka cigaban ƙasa. A taƙaice daga kayan asali zuwa kayan sarrafawa, wannan tsari yana da mahinmanci fasaha da kuma dubarun masana’antanmu wajen inganta rayuwanmu da al’adunmu.

Ko ruwan sama ko hasken rana, abu ze faru kodayaushe. Wannan karinmagana ne a Hausance wanda yana da nufi da ɗan yawa. To yanzu zan faɗe shi ta fannin rayuwa da kuma ta fannin gona. Ta fannin rayuwa, wannan yana nufin cewa, ba tare da la’akari da yanayi ba ko matsaloli ba, dole ne mutun ya cije gurin tafiyar da burikanshi ko da kuwa an sami ƙalubale ko canjin sauye-sauye, ba za mu dena neman nasara ba. Za mu ci gaba da gudanar da ayyukanmu has se mun kai ga nasara ta fannin rayuwa kenan. Ta fannin gona kuwa, ko ruwan sama ko hasken rana hat; to gona za ta ci gaba da bunƙasa ko da kuwa akwai ƙalubale da za a fuskanta. Irin su canjin yanayi ko rashin ruwan sama, dole ne se mun ci gaba da kula da gonakinmu. Ayyukan noma, ba su da sauƙi mun sani, amma dole ne kamar yadda rana take fitowa kowane lokaci, haka ma idan mukai aiki mukai haƙuri, muka ci gaba muka jajirce, muka zauna a magarinmu mu na gaske, za mu samu albarka daga gonakinmu. A cikin noma, dagewa da sadauƙarwa, su ne mabuɗin nasara ko da kuwa ruwan sama yana jinkiri ko rana tana zafi, za mu ci gaba da shuka kuma da kula da shuke-shuken nan namu dan neman hanyoyi da za mu inganti amfanin gonanmu.

Shirye shiryen dankali n da aka girbe don matsarwa, za a matsar da shi daga waje ɗaya zuwa wani waje. A irin su kamar mota da mashi. Amma idu ya yi nuni da yadda aka matsar da shi a mota ne, aka ɗauke shi daga wani waje ɗaya zuwa wani waje. Kamar yadda bidiyon ya nuna za a matsar da shi daga mai yuwuwa daga gona ne zuwa gidan ajiya. Na ɗanwani lokaci ko kuma za a kai shi kasuwa ƙofa ce kuma za a fitar da shi da gaba ɗaya a kai shi can waniwaje, ko wani gari ko wani kasuwa dan mayar da riba wacce ta fi wacce ake tunani. Duk wannan abu ya danganci haɗa dankali bayan an girbe shi, an ma shi komai za a saka shi a buhu kamar yadda ya nuna a wannnan ɗan guntun bidiyo. A sa shi a buhu a shirya da kyau, sannan sai a samu mota, a saka shi a bayan mota a matsad da shi, ta haka ake matsad da dankali. Kuma za ka shirya shi ne a buhu yadda, ba zai lalace ba, ko kuma ya ɓaci. A wannan taren haɗe-haɗen da shirye-shiryen da ake mashi. Ga su nan an haɗa su a buhu-buhu kuma za ka ƙirga su, duka yana cikin daga shirye-shiryen dankali haka tsarin yake. Wato dankali ya dangac noma da kuma girbi, zuwa na wani tsakanin ɗan watanni haka zuwa watanni uku zuwa shida ko kuma biyar zuwa bakwai.

Dankakli ana girbe shi, shi ne wannan guntiluye aikai inda girbewan dankali ba wani abu ba ne na wahala, wato aiki ne aiki ne kuma me ɗan sauƙi wanda ya danganci amfani da kayan aikin noma ɗan kaɗan irin su fatanya da manjagara. Mafi sauƙi ka nemi ma fatanya za ta iya isan ka, ita kaɗai se kuma a nemi buhu wanda in an haƙo ake saka su a ciki, kuma yana buƙatar basira ta kiyaye lalacin ƙasa da kuma shi kiyaye ɓacin dankalin kamar yadda wannan hoto yake nunawa za ka iya haƙo shi daga sama-sama kaɗan cikin ƙasa. Kana ciro shi kuma soran za ka iya yi da hannunka ma inda wannan bidiyo yake ƙara nuni akan yadda aikin dankali, yana da yawa aikin girbewan yana da yawa a wannan gona kuma ga shi babu ma’aikata da yawa da za su yi wannan aikin gona shi ya sa ake buƙata irin wannan aiki a mayar da hankali a haɗa ruwa lokaci ɗaya a yi aiki a tafi riɓewan dankali dai ba dai wata aba ba ce ba ɓace haƙa ƙasa, haƙa ƙasa kuma ana ciro su na buhu ko a wani roba a tafi da su kuma a je a adana su ya danganci irin wannan abubuwa. A adana su kuma a ɗan busar da su cikin inuwa da kuma iska a ba su makwanni su ɗan bushe makwanni ɗaya zuwa biyu shi ne aikin girbi na dankali.

Yacce ake aikin masara da ajiya da adanawa. So wannan ajiya ne da adanawa dai ya nuna a tattare da wannan bidiyo, ya nuna yacce ake ajiyewa da adana masara a cikin ƙoshin lafiya na wannan masarar. Za ka nemi waje da ya fi cancanta, kamar ɗaki, ko kuma cikin gidanka ma mai yuwuwa haka, amma mafi sauƙi shi ne ɗaki wanda ya fi kuma shi ne ka neman mata babban ɗaki, ka saka ta, ɗakin ajiya ke nan. Ka saka ta a cikin inuwa kuma inda babu ruwa, sannan kuma ka tabbata akwai wunduna gabaɗaya ya zagaye ta kamar yadda aka nuna a wannan bidiyon shi ma, wunduna ya zagaye ta gabaɗaya. Abun da aka fi so masara ta yi shi ne, ta shirya amfani shi ne ta bushe. Bushewar masara shi ne duk yake sa ake ajiye ta, kuma a baza ta ta sha iska sosai, ta bushe ta sha rana, ba kuma ruwa. Abun da ya sa ake haka kuma don saboda in ka ajiye ta, na watannin nan, suka bushe ɗin nan, to sun kai amfani. Za ka amfana da wannan in ka kai ta kasuwa, za ka mayar da riba sosai, ba za ka samu asara ba, za ka mayar da riba, wato a lokacin aka fi buƙatar ta ke nan a cikin kasuwa, shi ne za ka kai ta. In ka kai ta shi ne za ka samu riba mai kyau. Bayan ka fito da ita ta bushe ke nan, sai a saka ta a injin buga masara, sai a bugo masaran nan, a bugo ta a cire ta gabaɗaya daga totuwarta. Ita ma totuwar tana amfani, ba abun da ba ya amfani a jikin masara a duniyar yau, har daga ajiya da kuma adanawa na masara.

Raba wake daga cikin gidan shi to wannan dai aiki ne kuma raba wake daga cikin gidan shi a Hausance yana da sunaye da yawa wasu za su ce tsotsa wake daga cikin ganyan shi, wasu kuma sun ce bunƙasa wake to muna, mu yanzun mu yanzun yau za mu yi amfani da bunƙasa wake. To, wannan abu ɗaya kenan yac ce wake yake futowa a cikin gidan shi kamar ƙaho gasu nan ƙananu in ya nuna ya yi fari ya bushe, to ya yi kaman ka sa shi to wannan aiki shi aiki ne wanda ake dukan wake, za ka yi kuma amfani ne da sanda ko kuma wani abu mai nauyi kamar yacca baba ya yi a cikin bidiyo da muka gani, cikin kwando haka ko wani dutsen daka, amma dai duk yanzun ba wannan ake ba. Yadda baba ya yi ya sa shi a ƙasa ne shi ne wanda mutane suka fi yi za ka sa shi a ƙasa ne a tattaro shi a haɗa shi, sai ka nemi sanda kai ta dukan shi kaita dukan shi za ka futo da shi gabaɗaya daga cikin wannan gidan na shi, daga cikin ganyanshi kuma to wannan duka yana taimakawa wajen tsarkake wake, kuma yana fito da wake gabaɗaya. Bayan ka yi wannan dukan to bayan ka yi wannan dukan sai ka ɗauki abu kamar roba ko wani abu kamar yadda aka saka ma yaro a cikin wannan bidiyon, to hakan zai ɗaga shi sama sai yana kwaro shi yana kwaro waken, to iska ce take taimako a haka iska ne za ta kwashe ganyen na shi daga ciki tana saka ma waken wurin, a cikin inda kake buƙatar shi, haka ake samun wake iska za ta yi ta kwashe shi kana samun wake to wannan shi ne aikin raba wake daga cikin gidan shi.

Wannan bidiyo ya yi nuni akan karin bayani wato ko kuma ace aji ga manoma shahararru da dattijai akan sababbin kayan feshi na zamani da kuma magunguna dukka na zamani wato chemicals kenan, wannan bidiyon ya kara nuni ne akan Arewacin Nijeriya manoman su irin su garin hausawa da sauran su inda gashi ana saka masu harshen Turanci sannan a samu wanda zai maida masu ta harshen Hausa wanda suka fi ganewa kuma suka fi ɗauka inda ake faɗa masu matakan waɗannan sababbin kayan zamani na sawa a noma da kuma maganin cire ciyayi da kwarurruka da sauran su da kuma matakan yin feshi duk gaba ɗaya, inda wannan aji yana da matukar amfani baya ga shahararru ko kuma tsofafin manoma kadai ba har da sababbin nasu wanda sun shiga kurum kai tsaye tukunna, ya kamata ake neman karin bayani akan waɗannan ajujuwa sosai in manomi yake sa kanshi a wannan saboda ganiya da kuma samun amfanin kasa mai kyau ko kuma ingancinta, wato shi ita noma ba babba ce wanda zaka shiga kai tsaye kurun ba wani ilimi sosai, shi yasa musamman ma wani lokaci gwamnati Nijeriya ko gwamnatin Jaha take ɗaukan nauyi a koyar da manoma yadda ya kamata

Wannan ɗan guntun fefe wato bidiyo ya yi nuni akan yacca ake saka sababbin manoma a kan hanya wanda za su tsiri noma kai tsaye, sun san abun da za su yi, sun san meye ze kawo musu kuɗi, sun san meye ze tayar musu da shukoki da abun da ze kashe musu ita, sun san abun da za su shuka a shekara a lokacin za su shuka ko rani ko damuna ko dai wani abu daban. To, wannan ga dai su nan sun saka aji ne suka saka ni ƙarin bayani na noma gashi nan wanda ya fisu sani akai yana koyar da su ne akan haka, to wannan sune akace sun yi hangen nesa kuma sun yi abun da ya kamata, wato in za a fara noma irin wannan ko wani abu haka ya kamata ka ɗan nemi ƙarin bayani, ƙarin bayani kuma sosai akan haka to gashi da suka yi yanzu kowa ze san abun da ze shuka ko shinkafa ko masara ko dankali ko wake za ka san a lokacin da za ka a lokacin za ka shuka shi a lokacin za ka sa tsammanin ka girbe shi, feshin da za kai mi shi da kulawa da za kai mi shi gabaɗaya duka shi ne amfanin irin wannan azuzuwan, domin yanzu waƴannan da suka zauna za a koyar da su in sun mayar da hankali sun gane kuma da kyau abun da ya fahimtar da su, to za su yi a bisa yacca ya kamata kuma waƴannan alamu yana nunawa ba za su samu lalaci ba ko ci baya zasu samu, cigaba kuma zasu samu ƙarin kuɗi sosai akan haka. Noma abu ne na kishi kuma abu ne na al’ada wanda za a cigaba da yi har ƙarshe.

Wannan kalma ta Turanci “cop cooling harvesting”, wato tana nufi da Hausa ɗakko amfanin gona daga kusa. Wannan kuma aiki ne wanda aiki ne na; na nufin tattara ko yanke amfanin gona daga ƙasa cikin kulawa da hankali kuma. Manoma suna amfani da hannu ko kayan aiki na musamman domin samun amfanin gona me kyau da tsafta daga wannan ƙasa. A lokacin ɗakko amfanin gona daga kusa, yana da mahimmanci a kula da yanayin gona da lafiyar amfanin gona. Wannan hanya tana temakawa wajen rage asarar amfanin gona, da kuma inganta yawan kaya da ake samu. Misali irin wannan, abubuwa da ake ɗakkowa daga kusa, su ne irin kamay yadda wannan bidiyo ya nuna dankali wanda ga shi nan yana hannu yana ɗakkowa kuma yana mayarwa. Sannan, wasu masali sun kama irin su ya danganci shinkafa ko masara inda manoma suke amfani da kayan aiki, kamar hannayensu da sauran de abubuwa da suke da shi, dan su yanke, ko kuma a kwashe amfanin gona daga ƙasa Kuma wannan, yana ƙara temakawa wajen tabbatar da cewa, amfanin gona, ba su lalace ba kafin a ɗakko su. To, a ƙarshe dai, ɗakko amfanin gona daga kusa na nuni da kulawa da himma wajen tabbatad da an samo da amfanin gona cikin inganci da kulawa.

daŋkali mai fariŋ fata da ruwan zinariya to, wannan daŋkalin na ɗauke da nau’ika guda biyu ne: wato mai fata fari da ruwan zinariya. daŋkalin kuma na da wahalar samu kaman yadda an nuna a wannan bidiyo kuma yana da ɗaŋɗano nashi ne shi kaɗai wanda yake ɗaŋɗanon na karas kamar yac ce a katatun aka ci wannan daŋkalin yana da wahalar samu matuƙa kuma wannan daŋkalin yana ɗauke da sanadarai na ƙara kuzarin jiki a tattare da shi, kuma bitamin kaman na ce, da kuma na a, kaman yac ce mu ka ji a wannan bidiyo kuman ruwan ƙara lafiyan sa na bitamin ɗin shi, wato wannan daŋkalin yana da anfani sosai a cikin abinci, musammanma a cikin girke-girke, kamar su miyar daŋkali ko kuma a cikin soyayyen daŋkali. Ana anfani da wannan daŋkalin Turawan ne a kasuwanni dabandaban kuma yana da kyau, domin yana ɗauke da sanadarai, da duk aka ce yana da shi yanzu, sanadarai yana ƙara sanadaran giki. Daga ƙarse dai, daŋkalin Turawa na ɗaya daga cikin manyan abinci a ƙasashenmu da kuma ƙasashe da dama, kuma yana taimakawa wajen kawo sauƙi ga wanda ya ci shi.

Kwari akan aikinsu shi ne abun da wannan faifai ya zo mana da shi, kwari suna kan aikinsu na ɓanna. Kayan noma kuma su aikinsu aiki ne wanda ya fi cancanta da cutar da kayan noma kuma kwarin nan sun kasu kasha-kashi kuma da iri-iri, akwai su kwarin shuka, akwai kwarin itace, akwai kwarin fake-fake, sannan akawai ciyawa. To, wata hanya suke cutar da shuka su ne za ku ji yanzun kwarin shuka su suna tsotse ruwan shuka ne wanda zai iya haifar da cututtukawa shuka, su kuma kwarin itace suna lalata kwayayyakin ganyanyaki ne da kuma itatuwa gonar, hayaƙi su suna lalata gona ne gabaɗaya in har dai suka zo suka zo da yawa, kuma za su hayayyafa a lokaci ɗaya su cinye maka gonanka gabaɗaya, mai yuwuwa haka ciyawa kuma yacca kafi saninta tana fitowa kowane irin waje amma kuma kusa da shuka su janyo shuka ƙarfinta da komai nata ta maidawa kanta, to dan haka manoma shi ya sa sai sun kula sun mai da hankali shi ne nomansu za ta fito. Akwai hanyoyi daban-daban da manoma suke bi su maganin shi wannan kwarin, akwai hanya da suke bi wanda dole ne sai sun saka dabbobi a ciki, wani lokci sai sun cire ciyawa, barin ciyawa mafi sauƙi kenan ko kuma sauarn hanyoyi su kuma sauran kwarurruka ake musu feshi dole ne sai ka yi ma nomanka feshi da ma sau biyu ko sau uku a kowane lokaci kafun ai girbi.

‘Yar gutuwar magana a kan manoma da noma, da yake tattare na kusa da ni. Kusa da ni akwai Neja akwai Kano sannan kuma akwai wurauen su Bauchi da Barno, k una garin su Gombe, Taraba Jalingo, Neja suna doya, na ga noman doya, Kano suna wake wani lokacin da shinkafa da kuma masara da gero. Noman doya da ake yi a can Neja jana cigaba sosai,. Kuma na koya kuma su ma na koayad da su. Noma ce wacce take da sauƙi, wanda ake yin ta lokacin damina tsawon watanni shida zuwa balwai sai a girbe ta. Wake a Kano kuma shinkafa a ƙananun-ƙananun ƙauyuka aka fi yi wannan. Sai kuma masara da ake yi da gero kuma duk da haka dai a kusa da ni a cikin garin Kano, shi ma akwai cigaba sosai. Manoma suna zuwa ƙarin ajujuwa suna zuwa kan feshi da sauran abubuwa da za su inganta da yawaita amfanin ƙasa duk suna yin haka. Akwai cigaba sosai a noma, noma kuma ana sa mata rai da tsammani fiye da yadda muke tunani.

Wace shuka ce tafi tashi kuma aka fi girbe ta aka fi yin nomanta a inda nake, to a kusa da bi ba inda nake ina a cikin kano ne. Wato arewacin Najeriya Arewa ta yamma, a inda dai nake cikin Kano muna samun shinkafa muna samun wake muna samun masara hatsi da dawa da kuma waken suya daga cikinsu. Sannan kuma in ka duba ta fannin karkara za mu ga su makanni rogo da kuma dankalin na Hausa ko na Turawa wanda yanzu ya samu. To waɗannan a cikin shukokin da na sama za ka duba irin haliayarsu da yanayin jikinsu da kuma yadda suke karɓar yanayin idan yanayin ya canja kamar damuna da zafi haka da kuma sanyi ma mafi yawanci su ne daga ciki kam. Kamar dawa yanzu da na faɗa ita tana da saurin shuka da kamar yanayi yadda yake da kowane hali da ta tsinci kanta ita wannan shuka ta dawa. Masara ma ita ma za a ce mata haka da kuma hatsi. Ita alkama kuma tana buƙatar kulawa ba ta cika son canjin yanayi ba dole sai ana kulawa da ita kuma lokacin ya kamata a shuka ta a shuka ta in kuma lokacin bai kai ba kar a yi saboda ɓarna da kuma bacin lokaci da kuma lalalcewar kayan abinci bai kamata a yi ta ba da sauransu kenan. irinsu shinkafa ma da wake suna da lokacin na daban da zaka yi su.

Hanyoyin gyara filin noma a kusa da mu ya danganta kuma ya yawaita kala-kala ne. Ka ga yanda aka gyara fili aka bar shi, ba kowa ne ma za iya gyara gare shi ba. Fili za ka iya, wata irin ƙasa ce kuma da wani irin shuki za ka iya sakawa ya fito a wannan ƙasa. Na farko, se ka gyara filin nan naka, aka zo aka sa kayan gyara irin su manjagara da fatanya, aka gyara fili, aka yi mi shi komai. Aka sa shi daidai, aka caccire mi shi ciyawa da abubuwa da ba buƙata. Ka gyara filinka, sai ka ba shi lokaci, lokacin ya bushe, ka sake ganin yanda ƙasan take. In ya kai, a ɗan yayyafa mi shi ruwa ko kuma za a bar shi a haka, tun da abu ka gyara shi ka san abin da zai iya. Shi kenan ka gama, sai ka zo ka nema ko na kayan zamani wanda za ka yi, kamar su shinkafa ko kayan aikin zamani na yau, ka yi aiki da shi. Ko kuma ka nema dabbobi irin su shanu da dai sauran su, sai su zo su yi maka gyaran nan kamar in noman shinkafa za ka yi. Sai ka zo ka bi da ita ka zagaye da shi, in ka gama shi kenan sai ka nemi irin shinkafa ka zo kana huɗa a filin nan naka, kana buɗewa kana sakawa. Shi kenan abin da za ka yi, shi ne kuma daga cikin abubuwan da za ka yi don gyaran filin noma.

Zaɓin irin wanda manoma suke bi don saboda su samu amfanin kasa dashi mai yawa kuma mai inganci a inda nake, wato wannan hanyoyi ne da manoma suke bi wajen zaɓen iri, don saboda samu amfani kasa yace ya kamata ya kasance. To wato a inda nike ya danganci hanyoyi da yawa amma ga kaɗan daga cikin wanda zan iya faɗowa, wanda su ne kaman haka: Na farko, nazarın yanayin kasa da kuma ruwa, manoma suna bincike domin tabbatar da cewa irin da suka zaba ya dace da yanayin ƙasa da kuma isashen ruwan gona, kamar iri-iri, irin su masara ko dawa, wanda suna da juriya sosai. Ga wani kuma daga ciki na biyu wanda suke tuntubar cibiyar bincike, to wato manoma, manoma a arewacin Nijeriya suna aiki tare da cibiyoyin noma iri-iri wanda kowace jaha, da ƙaramar hukomomi ya kamata ace suna dashi, to manoma za su bincike yace ya kamata yace za su inganta shukan nan tasu da kuma iri. Na uku gwajin gona, manoma da dama suna fara gwajin irin shuka akan ƙaramin fili kafin su shuka a babban fili, don tabbatar da inganci a inda nike, wannan naga kuma na tabbata. Kuma ga na huɗu, amfani da tsauraran matakan adanai, bayan ka zabi iri, dole ne manoma sai ka kula da inda zaka adana iri, musamman wurare masu sanyi, domin ƙwarewa daga lala, lalacewa dole ne haka. To a takaice dai zabar ingantacen yana taimakawa wajen samar da girbi mai yawa, rage asara, kuma da bunƙasa rayuwar manoma a arewacin Nijeriya.

Sunan dabban da aka fi kiwatawa a kusa da ni, manima sha fi kiwo, ba wata dabba b ace face saniya ko a ce masa shabu. Shanu dai kamar yacca na faɗa babban dabba ce, kama za a yawaita ganinta ga manoma, saboda kowane manomi yana da burin ya gay a mallaki wannan babban dabba. Wato shanu, yana da amfani sosai, amfanin gona za kai da shi, amfanin zirga-zirga na gona duk za kai da shi. Zai kawaice maka shi. Za kai amalanke da shi, za kai amfain, aikin shinkafa da shi, za kai wasu ayyuka ma da su. Zai iya zame maka, magani na cinye ciyayi da suke fitowa nomanka. Shi wato shanu da shi ake komai wani lokaci na noma da girbe-girbe. Inda yadda ka shuka zuwa girbewa kuma da zirga-zirga zuwa da dawowa na noma. To wannan shanu babba dabba tana da amfani sosai. Abi kaɗan daga cikin amfanunnukan ta, amma akwai sauran abubuwa ciyar da shi ba zai zame maka matsala ba. Tun da dai gas hi nan yana mayam maka da riba kuma yana sauƙaƙa maka aiki. Sauƙi yake zauo wa aiki. Shi ya sa kowane manomi yake da burin ya gay a mallake wannan dabban dabban wato shanu.

Tayaya ake kiwon shanu a inda nike? Ko a kusa dani? To wato a inda nike muna kiwo a arewacin Nijeriya nike a Kano, to wato muna kiwo ne yace muke kiwo na kala biyu ne, akwai sakkaken kiwo, akwai kiwon gida, wato sakakken kiwo zaka ga mutanenmu suna fita anan suna kaɗa su, su je aci harawa, aci wasu abubuwa dabam a dawo, wani kuma zaka iya kaɗa ayi watanima aje a dawo, kamar yace mutane fulani suke yi. Amma kuma akwai kiwon gida wanda zaka samu kango, ka saka shanu nan naka, ko shanaye, ka samai tarke ka ɗaure shi kana bashi abinci, safe, rana, dare, kana bashi ruwa kana kulawa dashi ta musamman, to wannan kiwo na gida gaskiya za ace yafi wannan sakakken kiwo da ake yi, don saboda sakakken kiwo da ake yi yana ya ɗauki matsaloli da yawa ne gaskiya, akwai matsalar rayuwar dabbanka, saboda bata hannunka za a iya samun mummunan hatsari ka rasa dabbanka, zata iya zuwa kuma ta kwaso cuta, wacce kai ma baka san wace iriya bace haka zata iya mutuwa kuma. Amman har da kiwon gida ne kana kulawa da shi kasan halin da yake ciki, kasan kome nashi, zaka ke bashi ruwa, kana caccanza mai abinci lokaci-lokaci, harawa, dusa kala-kala kana cacanza mai kana kuma bashi ruwa, kuma haka halima in har dai kiwon gida kake yi wani lokaci in aikin gona ya kama ka, kamar girbi da sauransu, ko kuma shuki ma wani lokaci, kamar ta shinkafa, zaka iya zuwa ka haɗa da shanun nan naka in ya girma yayi babba sosai ya kai ayi aikin gona dashi zaka iya kai aikin gona dashi, ka dawo ka kara ɗaura shi. To wannan su ne kalan kiwon da ake yi a inda nike guda biyu kamar haka.

Ta yaya ake kiwon akuya a inda nike? Ko ince a kusa dani? To wato yace ake kiwon akuyoyi a inda nake shima dai kala biyu ne akwai sakakken kiwo akwai kiwon gida, akwai wanda suna kange akuyoyinsu ne a gida ma suke saka su wani lokaci, za su sa akuyoyinsu a gida su yi musu turke, suna basu abinci da abinda ya sawaƙa, kanzon abinci, su wasu karamin harawoyi, dusa, dawa, da sauransu. Akwai kuma sakakken kiwo wanda zaka sake su, su je su dawo da dare kullum kenen ko a koda yaushe, amma akwai lokacin da akuyoyi suna daɗewama basu dawo gidansu ba, to lokacin ne za a bi bayansu aje a nemo su, ai musu abin da ya kamata. To wanda dai za a ce yafi a wannan gaskiya kiwon gida yafi, sakakken kiwo akuya zata iya dawoma ta debo cuta, ko kuma akuya iya rasa ranta, ta janyo maka asara, in ta fita akwai inda zata je tayi ɓarna, wanda za a zo a bige ta ko ai mata abunda bai kamata ba, wanda wani bacin rai ma ya iya ɗaukatan ya yanka ma ita, bazaka san inta take ba, baza kuma ta dawo ba, amma kiwon gida gaka gata, kana ganinta kana bata abinci kana mata kome, kana bata kulawa ta musamman, kuma hakan shi yafi, saboda zaman lafiya da ci gaban rayuwa da ingancin kai kanka mai ita, da kuma ita wannan akuyan. Kuma hakan ma wani lokaci in akuyoyi su ka zo haihuwa, suka zo samun ‘ya’ya za su tadama da zango, za su tadama da turke mai kyau, to gwanda ka nemi kiwon gida kayi mata, don hakan shi ne yafi. To kun ji yace ake yin kiwon akuyoyi a inda nike.

Yacce ake kiwon kifi a waje kusa da ni, to shi kiwon kifi, shi ma ana bin hanyoyi ne guda biyu, akwai sakakken kiwo, akwai kiwon gida. To shi wato kiwon gida shi za ka nemi ɗan waje ne kamar kudiddifi, ku je mishi ka samu ka yi kudiddifin nan, ka zuba mashi ruwa, ruwa mai kyau, kuma sai ka zuba kifayen naka masu yawa, kuma kana caccanza ruwan nan, kwana bibbiyu ko kwana ɗaya. Kana zcanza masa ruwa, saboda shi kifi dole ne da canza ruwa yake rayuwa. Kuma shi ne za ka fi mai da riba a kan kifin ka a haka.. Kana canza mashi ruwa, kana canza mashi ruwa, wani lokaci duk kwana ɗaya ma ya kai ka canza wa kifi ruwa in har dai na gida ne, Kana canza mashi ruwa, kana canza mashi ruwa, wani lokaci duk kwana ɗaya ma ya kai ka canza wa kifi ruwa in har dai na gida ne, za ka ɗan nemi kudiddifi haka ba mai yawa ba dai, ka saka kifayen ka kurun a ciki cikin wannan kudiddifi. Sakakken kiwao kenan, ba na gida ba. Ka je can wani wuri ka saka shi, wani lokaci ya ma fi san haka ma kifi, rayuwa a irin wannan wurin. Ka neme shi da yawa ka zuba su. Kuma shi kifi yadda ake kiwon shi, zubi ake mashi da kwashewa, zubi ake mashi da kwashewa za ka zuba shi lokaci ɗaya, kuma a kwashe a sayar da shi gaba ɗaya., Za a zuba akwashe gaba ɗaya. Haka ake yin kiwon kifi.

Yadda ake kiwon kaji ko kuma dabbobin tsintsaye a inda muke wato wannan hanyan ta danganci hanyoyi da ɗan yawa ne, amma dunka wannan abu ya kasance sana’a ne wanda tana ɗaya daga cikin manyan sana’oi wanda ake samun riba sosai, a gona da kuma kasuwanci gabaɗaya. Na farko har dai za kai kiwon kaji dole ne sai ka saman musu wurin da za su zauna mai kyau domin kaza ta sani isashshen sarari da kuma kariya daga sanyi da zafi. Haka kuma yana da mahinmanci aba shi abinci wanda yake gina jiki wanda zai haɗu da hatsi, ganyanyaki da kuma abinci mai kyau wanda yake taimaka musu wajen girma da sauri. Haka ake kiwon kaji wanda a kusa da ni na gani duk kiwon kaji cikin nasara yana da kyau duba lafiyansu lokaci zuwa lokaci yana nufin duba ko suna ɗauke da cututtuka Kaman su huɗun kaza ko kuma bawali, kuma ana anfani da rigakafi ne ke kare su daga wannan cututtuka wanda ake ɗauaka lokaci bayan lokaci kuma suke yaɗuwa a tattare da kaji, wajen kaza yana da matuƙar mahinmanci wajen tabbatar da lafiyansu da kuma samun riba mai kyau sabo da kaza suna bada kwai da nama wanda ake amfani da su a cikin kasuwan nan da giudajenmu bakiɗaya, daga ƙarshe kiwon kaza kuma yana daga cikin hanyoyin samun kuɗin kashewa lokaci guda kuɗaɗe cikin sauƙi saboda saurin girma da suke yi da samun amfanin gida mai kyau.

Taƙaitaccen bayanin hanyoyin inganta amfaanin gona acikin kiwon kaaza, aladu, kifi, shanu da ɗan-awaki. A kiwon kaaza ana rigaakafi daga cututtuka ana kulawa da lafiya da kuma abinci mai kyau da doomin samun riba dubbai da nama. A kiwon aladu kuwa suma ana masu rigakafin cututtuka da kuma kulawa da tsaftansu sabooda suna taimakawa wajen rage matsalolin lafiya da inganta girma da riba daga aladu. Ɓangaren kiwo na kifi kulaawa da ruwa da abinci mai kyau na taimakawa wajen sa kifi su girma cikin sauri da lafiya. A kiwon shanu kuwa rigaakafin cututtuka abinci mai kyau da kulaawa da tsaftarsu suna taimakawa wajen samun riba daga nama kuma da madara. A kiwo na awaki akwai rigakafi daga cututtuka kuma da abinci mai kyau su suna inganta lafiya lafiyansu daga kuma suna rage masu yawan cututtuka. waɗannan hanyoyin suna taimakawa wajen inganta lafiyan dabbobi baki ɗaya kuma suna samun ƙarin riba wa maasu dabbobi da maasu kiiwo.